uyu munsi kw' isaha y'icenda harategekanijwe umukino w'umupira w'amaboko b'abakobwa bo kw' ishure ry'ivugizo n'abo kwishure ryo ku gikungu abantu nti baratangura kuza kurorera kuko amasaha ntaragera ariko bobo bamaze gushika mu kibuga bariko barakina bimenyereza n'aho umukino utaratangura

Uwu munsi kwisomero kwaba kabura hari umupira w'amaboko abana batari bake baje kurorera abakinyi bariko barakina bose bararikanuye kugira ngo barabe iy'umupira uzanana bashobore hukina neza ariko kabura wewe yamaze kuruha yifashe ku mavi.

Intara yose yarubatse akazu ka surwumwe ahantu hose hari kaguriro. Ariko rero hamwe hamwe burashaje cane mu ntumbero yo kwirinda amacinya n'izindi ngwara zifatiye kw'isuku rike barakwiye kubiraba bakabusubiramwo bakabunagura.

Intsinga z'amatara z'inzu yokwaba kadoyi ziva mu biti vyinshi uyumunsi haguye invura nyinshi ishami rimwe riravunika rihangamira kuri gwarutsinga amatara aca aracika, ubu bari mu kizime no mu kugira bafungura bakoresheje agakoroboyi.

Mu kigo kwaba Kabura harakutse ishamba. Ivyatsi bihari biteye isoni, n'ikigazi caho ibibabi bisigaye birekera. Barakwiye gufata umwanya bakabikota bikagabanuka n'ivyo vyatsi navyo bakabitema, bakahagirira isuku. Ubundi bwobwo n'inzoka zizobarya.

Abanyeshure iyo bahejeje icigwa c'ikarashishi, Umwigisha arabashirahamwe akabaha impanuro kivyeyi imbere yokubarungika kugira bamenye ingene bitwara nomubuzima bisanzwe .kandi iyo babikurikije biraheza bikabagora ikimazi kuko nkabazi kwiruka hari abatungwa nukwiruka abazi gukina bagatungwa nukwiruka. Nivyiza cane kwumvira impanuro z'umwigisha.

Akazu kasugumwe ko mubagabo kubatse neza kubakishije n'amatafari ahiye gasize n'irangi ryera kandi naho ugenda mw'ijoro barshizeho itara rishobora kuku murikira ariko urugi rwaho ntaruriko .

Akazu ka sugumwe k'abagore n'abakobwa karashaje cane n'ibombo ryaho ryarapfuye amazi ntashobora kujayo baciye bashirayo indobo kugira ngo umuntu ajaravomeramwo amazi abe ari yo aja arakoresha.

Umwigisha wacu w'icigwa c'ikarashishi, aratwigisha kwinonora imitsi, mu kutugirisha imyimenyerezo myinshi itandukanye; Kanyange, kubera ari muto muto cane, ntaco bimubwiye naho yogumiza ukuguru hejuru umunsi wose, arabishobora.

Ikibuga c'umupira w'amaboko kiri munsi y'isomero ryacu iruhande yaco hari umwanda mwishi har'ivyatsi har'ibipapuro har'ibintu vyinshi barakwiye kurondera ikidobo kininiya bakaraba aho bagitereka kugira abantu baje baratereramwo imyanda.

Isomero iwacu, isomero ryose rifise umukubuzo waryo, ariko hariyo ikibanza twese tuyibikamo iyo duhejeje gukubura tuca tuyizanayo kandi hariho n' amabombo tuca dukaraba intoke kugira dusubire mwi shure dusa neza.

Kwaba Kabura inzu yabo irashaje kandi n'umusarani wabo uri munzu. Ariko nawo nyene urashaje cane, ntan'imifundikizo ugifise. Kandi haranyerera cane, barakwiye gufata umwanya bakahakoropa, kugira ngo ntibazohave batemba bakavunika.

Ikibuga c'umupira w'amaboko kiri hafi y'iwacu. Bama bariko baragikinirako kuwa kabiri no kuwa kane. Ariko iminsi yose imbere yo gutangura gukina bama batangura ikarashishi kugirango bagorore imitsi y'amaboko niy'amaguru biborohere gukina neza.

Kankindi ni umukobwa mure mure akerebutse cane akunda gukina umupira w' amaboko iyo ashitse mu kibuga bose barabimenya kuko ibtsindo vyinshi niwe avyinjiza nubu ariko arakina amanitse amaboko hejuru ariko arakirikirana iyo umupira ugiye.

Uruzitiro rukikuje ibiti vyacu rwarononekaye kubera amashami y'ivyo biti, ntiruronka akazuba, rwaranyagiwe, rwarirabuye, rimwe na rimwe rugasenyuka rutaravye neza.

Mugihe c'uburuhuko Kabura Yama Afata abana biwe akabajana ahantu hagutse muvyatsi, agatwara n'umupira akaja gukinirayo ,kugirango abamenyereze gukina imikino bakiri bato kandi muvyatsi naho batemba aba azi ko batababara.

Kwaba Kanyambo inzu yabo irashaje, n'akabombo ko munzu karapfuye, kandi no hasi hasa nabi. Badafashe umwanya ngo bahakorope, bahoze neza n'isabuni, barashobora no kuhanyerera bagatemba.

Kw'isomero kwa bandayizeri ubuza bwa siugumwe bwari bwubatse neza bari barabubakiye n'amabombo yo gukarabiramo, ariko, kubera gukubagana kw'abanyeshure babo aya amabombo bari ayabomoyi ntibakironka, naho bakaraba bizotuma ingwara zifatiye kw'isuku rike zibafata.

Umwigisha w'ikarashishi, akunda kumenyereza abanyeshuri gukina imikino bakiri bato. Na canecane abana b'abakobwa. Ab'uyu mwaka, yabamenyereje gukina umupira w'amaboko, n'ubu bariko barakina, bambaye n'imyambara itandukanye.

Umwigisha w'ikarashishi, yatwaye abanyeshure kubagirisha ikarashishi abajana ahantu hagutse bahurirayo n'abandi, bica bituma baguma basamara umwe wese akirabira ivyiwe ntibibuka n'icigwa bariko barakora.

Nkurunziza na kanyange n'abakobwa bakirebutse cane bakunda gukina umupira w'amaboko iyo bahuriye mu kibuga baribagira n'uko bariko barakina n'abandi bakanawugwanira umwigishra wabo ni we acaavuze ifirimbi kugira ngo abibutse yuko bakwiye gukina bose.

Ubuzu bwa sugumwe bwo kw'isomero kwa ba Kadoyi, bwari bwubatswe neza n'amatafara ahiye, mbere babusize n'amarangi yera ariko nta suku babugirira, imbere yabwo ivyatsi vyarameze, no mu mivo itwara amazi, ni ivyatsi gusa.

Umupira w'amaguru urakundwa cane kurusha iyindi , iyo hari umukino, usanga abantu benshi baje kurorera , ikibuga cose bagikikuje. Kandi iyo umunyegori azi gufata cane, hari n'igihe umukino wose uhera, atan'umwe yinjije.

Mukurwanya umwanda ufatiye kw'isuku rike, mu ntara zose cane cane ahari akaguriro barubatse ubuzu bwa sugumwe naho buba bushaje buba buhari, kandi ku rugi barashirako igicapo c'umwana w'umuhungu n'ico umukobwa kugirango umwe wese amenye aho ashobora kuja.

Ibibuga vy'inkino: kimwe ni ic'umupira w'amaboko, ikindi c'umupira w'amaguru. Abariko barakina umupira w'amaboko bambaye umwambaro w'urwatsi rutoto, abandi uw'agahama n'uwirabura, abariko barakina umupira w'amaguru, umupira, ivyatsi, ibiti.

Abana babanyeshure bambaye impuzu zikarashishi ni birato bariko bakorera ikarashishi muvyatsi bamwe bashize amaboko hejuru uwundi afashe amarori nukuboko kwiwe ibiti biri iruhande yaho

Abanyeshure bari mu kibuga bariko barakina umupira w'amaboko bamwe barangwa n'impuzu zisa n'ubururu abandi zisa n'umuhondo bari kumwe n'umwigisha wabo w'icigwa c'ikarashishi.

Iyimiryango itatu ifis'amabara risa n'ivu n'amazu ya sugumwe, y'abagore n'abakobwa ibicapo biriko birabitwereka neza.

Kabura n'umwana akerebutse cane, iyo atagiye kw'ishuri yama ariko arafasha udukorwa abavyeyi biwe, ku wa kangahe yabonye abandi bana bagiye kuvoma arabakurikira, mama wiwe agiye mu kaguriro yaciye amugurira akadumu gafise n'agafundikizo kugira ngo asubiye kubakurikira agenda agatwaye ashobore kuzanamwo amazi makeya ashobore.

Kanyamuneza n'umunyeshure yiz’ishuri ry'uguteka ,kand’ umwigisha wabo yarabigishije yuko igihe cose bashaka kuja mu kaguriro bama babanza kugenda bandise ivyo baja gusuma uwu munsi yahitanye ikaramu n'igipapuro arandika ibintu vyose ahav’aja gusuma kugira ntihagire ico yibagira imbere yukw’aja mu kaguriro.

Umusi wa gatandata abana ntibaja ku mashuri kanyanga yazindukiye mw'isuku ry'inzu yose arasukura inzu yose gushika no mu gikoni aroza amasahani n'ibirahuri vyose arabibika, ariko ico yibagiye yibagiye gusiga yugaye akabati.

Ku mutumba wi wacu habayo abantu benshi, ariko nta vujuo ryari itwegerere ryari irihari muntu mbere yo kubungabunga amagara y'abantu baheruka ku twubakirira iburiro hafi y'i wacu, kandi ryiza cane tubakishijemwe amatafarahiye n'amadirishabara yashizeko ivyumba bikingira ibiri kugira rizorambe.

Inzu yo kwa bakakunze n'inziza cane nishasha kandi yubakishije amatafari ahiye amadirisha yayo n'imaremare cane hasize n'iranga risa n'ibumba kandi barashize ko n'ivyuma bikingira ibiye n'urugi rwayo isiza iranga irisa n'ihumba

Abanyeshure biga ibijanye n' amagara y' abantu , bicaye mw' ishure ,umwigisha ariko arabasomera ivyo bandika, nabo bariko baravyandika mu makaye yabo.

Abanyeshure biga mu gisata c'amagara y'abantu bambaye ubupfukamunwa imiti iri imbere yabo umwigisha, ariko arabereka ingena basuka umuti mw'iserengebe koresheje igikombe.

Iyo abanyeshure bagiye kumasomero barakunda kwibagira impuzu zabo mumashure cane cane imipira canke amakoti yimbeho iyizuba ryatse barabikura bakaca bibagira kubitahana umwigisha wacu aravyegeranya akabibika mubumwanya kugirango nihagera gutangura canke bagarutse uwundi musi azobibahe

Mw'isomero ry'iwacu twahorana ububati bukozwe mu biti none bwose baheruka kubuhindura batuzanira bwiza cane bukozwe mu vyuma barabusiga n'iranga risa n'ubururu ubu ibitabo vyose birakwigwako neza kuko ni burebure cane haraberewe rwose ntiworaba.

Umwigisha wacu iyo ashaka kutwigisha icigwa c'imenyeshantara, akenshi na kenshi yifashisha amakarata y'ibihugu. Nk'ubuye yafashe ikarata ya Afurika n'ikarata ya Amerika y'Epfo abimanika ku ruhome, kugira ngo aje arabitwigisha tubibona kuri ayo makarata.

Mwimfuruka y'isomero ryacu hari y'ububati bubiri kandi ubwo bubati bwose burafise utwumba. Akumba kose karimw' ibitabo akabati kamwe karimw' ibitabo bijanye no kumenya ubumenyi bwo mw'ishuri, akandi na ko karimw' ibitabo bijanye no kumenya ibijanye n'ijambo ry'Imana ,umwe wese yagiye gutora igitabo bivanye n'ico ashaka aramenya ahatumbera.

Igicapu c'umwana yambaye agakabutura konyene kimanitswe ku gihome c'isomero bakoresha mu kwigishirizako abana ibihimba vyose bigize umuntu, ibitabu imeza.

Uyu musi umwigisha wacu iyazindusi aratwigisha ibihariro vyo guteranya dukoresheje gusambura muntu mbere yo kuraba uko twaciye tubitahurayaca iyaduha imyimenyererzo dukora, kandi aca tubwira ko dutaha duhejeje ku'yikosora umunyeshuri mwumwe wese yagenda aramuhingwakaja gukora kimwe kimwe.

Iyo umwaka w'ishure ugiye gutangura, abayobozi b'amashure baramanika intonde z'abanyeshure ku miryango canke ku bihome kugira ngo umunyeshure wese imbere yo kwinjira abanze kuraba ku rutonde ko ariko, abone ishure yinjiramwo. Kandi n'ayandi matangazo yose bashobora kugenda bayamanitse kugira ngo bagende bayasoma, bashike babibwira abavyeyi babo.

Abanyeshuri bo mu mwaka wa mbere w'intango, bariga ibiharuro n'indome, muntumbero yo kugira ngo babitahure neza kandi babifate ku mutwe, umwigisha yafashe amarangi, izo ndome zose n'ivyo biharuro avyandika k'uruhome rw'ishuri kugira ngo bazoje barabisoma bongera bavyigishanya.

Kabura n'umwana wanje yigeze kwitema urutoki rukurikirana n'agahererezi agiye gute ubwatsi bw'inka ,karagoranye gukira cane kandi no mugihe hakiri iyo nkovu ntiyigeze iz'imangana, iyo ndarubonye n'aho ntirirwa ndamubona mu maso ndamenya ko ari we.

Kw' isomero ry'iwacu hariho igiti c'ivoka ciza cane gitotahaye kandi kiriko amavoka menshi; kandi amavoka yacu araryoshe cane ariko umuyobozi kuko yabonye ingaruka mbi zaco ariko ararondera abacicira kuko uruzitiro rw'ishuri rwatanguye guhomvoka kubera ico giti caruhengamiyeko.

Abanyeshuri bo mu mashure y'intango barabigisha gucapa, bagacapa abantu, ibikoko, canke utundi tugenegene, kandi bakabishariza bakabisiga amarangi, iyo hageze umusi mukuru canke ihayanishwa baraheza bakabisohora vya bicapo vyose bakabimanika ku biti vy'ishure, ku vyuma, kugira ngo berekane ivyo bamaze igihe bariko barakora.

Kanyamuneza agahiruka gutangura ishuri, ariko ntikaramenya kunyaruka akagenda bukebuke amahirwe kagize ni uko kanyange mukuru wo ariho yiga agafata akaboko akagenda aragakwega akanyaruka, ariko ikibabaje, naho uruzuba ari rwinshi kanyange ntiyibutseko kanyamuneza ari weashuhiwe cane ni we yifutse mu mutwe aho kugaha ngo kifukekuko, ariko kakira gatoya.

Uyu munsi twazindutse turiga icigwa c'ikirundi ku bijanye no gucagagura amajambo. Mu ntumbero yo kugira ngo tubitahure kandi tuvyumve neza ,umwigisha wacu yaduhaye n'akarorero arandika ku rubaho ijambo ubukene ,aranaricagagura.

Isomero i wacu hari o ikirasi bubatse abana baju ba barashikiramwo mu gihe hataragera kwinjira baragishiramwo niutumeza tw'umuzingese wugaye n'intebe zisizirange harioiza umuhondo hahiza ifise ibararisa n'ubururu ariho n'izo urwatsi rutoto.

Isomero ryacu riri ahantu hahanamye n'ikibuga na co nyene, n'uko imvura yaraguye hirya yejo haratwagwa ,ikibuga cose gicikamwo imivo ,harakwiye ko tuzana amasuka tugasubira tukakiringaniza neza ,kugira ngo abana bariko barakina ntibaze bahavunikire ngo batembeye muri ivyo binogo.

Hepfo y'iwacu hariho ahantu hari ingemwe z'ibiti vy'ubwoko bwose vyaba vy'amashugwe canke ivy'ivyamwa. Uwushaka kuzigura niho agenda. Nawewe ukaba ushaka kuzigura uzogende ntuzohayoberwa, hari igiti cikigazi kandi hari n'igicapo kimanitse gisigura ivyo bakora.

Kazoviyo n'umunyeshure twigana aba kure cane y'ishure kurusha abandi bose yamaza yacerewe bakama ba mutuma umuvyeyi. Mu ntumbero yo gukemura ico kibazo abavyeyi biwe baheruka kumugurira ikinga kugira ngo ntazosubire gucerwa, ubu niwe ashika imbere y'abandi.

Isomero ryacu rirashaje cane n'ikibaho ni iki kibona no hasi haraho mvaguritse ni yo abanyeshuri bariko barakoropa amazi acatega muri ivyo binogo barakwiye kusubiramwo bakahasiga neza ivyo binogo bakabizibira kugira ngo hase neza n'ikibaho na co bakagisiga neza.

Uyu munsi ku mugoroba, imbere yo gutaha, umwigisha wo kwa ba Kabura yabanje kubaha agakorwa baja gukorera muhira. Yashitse abibereka abavyeyi baca bamubwira atore ico gitabu n'ikaye aba arabisoma, hanyuma niyamara kubitahura, ace afata ikaramu atanguye kubikora.

iyo mucihageze, abungere barakunda guturira imisozi bariko bararondera imiyonga y'inka. uyu munsi twari twazindutse dushaka kugenda kwa nyogokuri wacu, ariko umusozi wacu bawuturiye, imyotsi n'imyinshi cane twabuze ingena tugenda. twavuye dusiba tuzogenda ejo.

Abana bahora mu buhuko bagarutse ku ishuri ariko ikibuga cyabo cari ameze ko ivyatsi vyinshi kubera batahora bahakinira nibaza yuko muri iyi minsi yavuba bashobora guca babatuma amasuka bakagiharura kugira gisubire gusa neza.

Igihe twaruhuka, intebe zo mw'isomero iwacu zari zamanyaguritse. Ejo bundi twagiye kwitemberera duca duhita turarabira mu madirisha kuraba ko barazikoresha. Duca dusanga ntibarazikoresha. Kandi vuba, umwaka w'ishure ugira utangure. Sinzi ko tuzokwiga duhagaze n'uko tuzokwicara hasi.

Uburuhuko bw'ici bumara igihe kirekire ibibuga vyinshi usanga vyaramaze kumerako ivyatsi, kubera abanyeshuriri batakihakinira kw'isomero kwa bakaburahoho ivyatsi n'ivyinshi cane mu gihe c'itangura ry'ishuri umwigisha azobanida kubatuma amasuka kugira babiharure ikibuga gisubre gusa neza.

Isomero ryo kwa ba Kadoyi ni ryiza cane amadirisha inzugi bisize irangi ritukura ariko urugi rwo kw'irembo ryaho rworwo ni rwiza cane rwubatswe mu vyuma gusa kandi ivyo vyuma hejuru birasongoye nk'amacumu ntawoshobora kurwurira.

Ikigo c'abagendana ubumuga c'i Gitega kiri ahantu hinyegeje. Abantu benshi barakunda kuzimira. Mu ntumero yo kugira ngo bahatore vyoroshe, ku ruzitiro rw'ico kigo barashizeho igicapo c'umuntu yicaye kugakinga k'abangendana ubumuga, kugira ngo abantu bahashitse bakakibona bashobore kuca babona ko bashitse.

Uruzitiro rw'urugo rwo kwaba Kabura rwubakishije amabuye, kandi imbere m'urugo barateyeyo ibiti, ariko igiti kiri hafi y'inzu imbere y'ibikingi vy'irembo bataravye kizogira ingaruka mbi, umusi cahenutse kirashobora kurwa kunzu.

Mu cirwa c'ibiharuro, ibiharura vyo guteranya no gukuramwo biratugira cane. Mu ntumbero yo kubitwigisha ngo tubitahure neza, umwigisha wacu yafashe igipapuro akimanika kuruhome atwerek'ingene tuza turac'akarongo kamwe kamwe turiko turateranya canke turiko turakuramwo atwereka ingene twoza turafuta kamwe kamwe.

Kwaba Minani har'igiti kiri imbere y'inzu yabo cisakaye cane, n'imvura iguye woshobora kucugamamwo canke izuba ryatse ari ryinshi kikakuber'igitutu. Ariko baracononye munsi yaco bahagise iyarara imyanda yose niho bayishira ntanuwoshobora kuhugama.

Tumaze iminsi umwigisha wacu atwigisha ibiharuro vyo guteranya ubanje gusambura. Uy'umunsi twazindutse dusanga yadushiriyeho imyimenyerezo dukora, kugira ngo arabe ko twabitahuye. Kandi, twaciye tugirako gukosora kandi vyamushimishije kuko yasanze abanyeshure batari bake babitoye.

Uyu musi kabura na kanyange baje kuramutsa akazovi basanga, ariko akoresha imashi n'inyagonko birabatangaza cane, kuko ntibari bwayibonye hacabicara ruhande batangura gusoma ivyo yanditse none umu kanyange, ariko arakoreshe agatokikamwe aja arandika urudomera umwerumwe.

Mw'isomero ryacu twahora dufise intebe z'ibiti. Ariko baheruka kuduhindurira, baduha intebe nziza cane, zubakishijwe n'ivyuma. Ariko rero, ikibaho coco ntibaracibuka, ni ica kera, n'ivyo banditse ntitubibona. Barakwiye kuraba na co bakakiduhindurira.

Umusi haguye imvura nyinshi, kandi yarimwo uruhuherezi rwinshi no kw'isomero kwa bakabura batewo n'uruhuherezi intebe zose zirashikirwa, maze arinjira mw'ishure n'abanyeshuri baca barabarekura barataha ataragera, kuko nta kundi bari kubigenza.

Icigwa c'icongereza ni icigwa kitugora cane. Umwigisha wacu mukukitwigisha yama akoresha ibicapo. N'uyu musi yazindutse agomba kutwigisha ibikoresho bakoresha mukurima. Nk'ubu yazindutse aracapa imihoro, amasipiri, amasuka, inkorofani n'ibindi n'ibindi.

Isomero ryacu ni ryiza cane ariko inyuma yaryo hari igiti kirekire cane c'umukaratusi Kandi bataravye ingene bacicira umunsi casidutse kizoyihitana dusange turagiye mu ngorane dusubire kubura aho twigira Kandi twari twaraharonse kandi hafi yacu.

Isomero ryacu ririkirira ishasha rya sa neza cane inzugi n'amadirisha abari babisiziranga irisa n'ivo barashirako na, kandi karanga ikera ku miryango, ariko uburirashaje no kubona ntibikibona na ko karanga ikera karavuyeko ntiboraba risa n'abi cane.

Isomero KADO yigako inzugi zaho n'amadirisha yabo bayasize irangi risa n'ubururu. Igitangaje caho, n'umwambaro abanyeshuri baho bambara, ishati yabo ifise ibara risa n'ubururu. Abagiye gucagura womengo babanje kuraba ingene iryo shure risa kugira babambike ibisa n'ishure ryabo.

Isaha irushinge n'isaha igoye gusoma cane, kandi iri mucirwa bategezwa kwiga igihe cose bageze mu mwaka wa gatatu w'amashuri matomato ni co gituma kenshi mu mashure usanga imanitsweho kugira ngo umunyeshure aje arazimenyereza no mu gihe atashashika muri uwo mwaka, kandi no mumaze umenshi y'abantu aba kenshi usanga imanitsweho.

Iy'abanyeshure bavuye kw'ishuri bataha banyaruka kugira barabe udukorwa bafasha abavyeyi muhira ari nko kuvoma canke gutoragura udukwi. Ariko Kabura na Kaburungu bobo baca bigira kukivuma kiri haruguru y'ishure bakikinira bakibagira no gutaha.

Umuyobozi wacu arakunda abanyeshure biwe. Iyo agiye ku kazi n'imodokari yiwe agasanga abanyeshure mu nzira bariko baragenda kw'ishure ntanarimwe abarengana. Agenda arabunguruza gushika iyo modokari yiwe yuzuye.

Mu cigwa c'imenyeshantara, umwigisha wacu mukukitwigisha yama yifashisha umubumbe w'isi akaja arabitwereka abitwerekera kuri uwo mubumbe w'isi kugira ngo dushobore kubibona no kubitahura, bitume dutahura ivyo turiko turiga, bitatugoye cane.

Urugi rwisomero ryacu no kumadirisha hariko umwanda mwinshi haracafuye hasigaye yuko umwigisha yofata umunsi akabwira abanyeshure bakaza isabuni n'indobo yamazi bakabinyukura ibicafu vyose biriko rikabona gusa neza.

Kw'isomero iwacu imbere y'ibiro vy'umuyobozi w'ishure barashizeho akameza n'intebe kugira ngo umuvyeyi wese afitaniye umubonano n'uwo muyobozi, aje agasanga hariyo uwundi aba aricarako ashobore kumurindira areke kuguma ahagaze.

Kaburu uyu musi yasivye mu cirwa c'ikarashishi umwigisha wacu na we uyu musi mukutugiraisha ikarashishi yabanje kuduhamagara twese abanza kuraba yuko dukwiye kabura musi yagarutse bizomugora, kuko azuhava abanza ku mutuma umuvyeyi.

Ingoro y'imana y'iwacu irafise umusenyeri. Ariko si we yama ahasengeshereza iminsi yose, hari igihe aba yagiye mu bindi bikorwa. Ariko n'aho uba uje ubwa mbere, ifoto y'iwe yama imanitswe ku ruhome, urangamije hejuru urahetse ukamenya uwo ar iwe n'izina ry'iwe.

Mu mwaka wa mbere w'amashure y'intango, abana baho usanga ari batoyi cane, bikagora gutandukanya muremure na mugufiya, muntumbero yo kugira ngo bakemuri ico kibazo intebe ya mbere bayigira ndende gusumvya izindi ,kugira utwana tugufiya cane dushobore kuyicara ko ari twinshi.

Mw'isomero kwa ba Kabura amashure yose yubatse co kimwe, kandi atonze ku murongo. Asize n'irangi risa ry'umuhondo; N'ibiro vy'umuyobozi wabo biri hagati muri yo, biragoye kuhatora. Ariko n'uwutazi gusoma uramubarira akarangamiza hejuru akaraba ijambo ryanditse mw' ibara ritukura, agaheza akamenya ko ariho ibiro vy'umuyobozi bitumbereye.

imbere y'isomero ryacu hari igiti kininiya cane gifite n'amashami manini manini kandi mbere mwe atembaraba kw'isomero urakwiye ku gica canke amashami bakayakota kuko umunsi cahenutse gishobora konona ibitari bike aba iryo shure canke igikibuga c'umupira w'amaboko

Intebe zo mw'isomero zacu, zikozwe mu biti. Ariko abazikoze batugiriye neza cane, barazi ko abana bakinda guta amakaramu canke utundi dukoresho. Barazishizeko akantu mu kuzibaza, ushonora gushiramwo ikaramu, ugashiramwo n'agacamurongo bikaguma bimeze neza.

Mw'isomero ryacu ibintu vyose bikozwe mu biti intebe twicarako zikozwe mu biti akabata umwigisha bikamwo akozwe mu biti, kandi kaguma kwugaye kugira ngo udukoresho twiwe yashizeyo ntihagire umwana twonona.

Inzu y'iwacu iri hejuru cane. Mu kugira ushikeyo uraduga nk'ingazi zishika kuri zitanu . Kugira ngo rero abantu ntibatembe bariko baraduga, barubatse ivyuma umuntu agenda arishimikiza mu kugira aduge ntagire ubwoba.

Kanyange na Kanyamuneza biga kw'isomero rimwe kandi iryo somero bambara umwambaro usa n'ubururu. Iyo bavuye kw'ishure, bama batahana, barakundana cane. Kanyange aheka agasaho kiwe mu mugongo, Kanyamuneza na we akagatwara mu ntoke. Bagafatana urugendo bagataha gushika bashitse iwabo.

Isomero Kadoyi yigamwo ,ifise intebe zibiti ,ariko zama zisukuye. Umwigisha wabo yama abigisha kwitwararika kugira isuku. Yarabazaniye n'akadobo baja baratamwo umwanda wose kugirango hame hasukuye.

Inzu zuubatswe ku misozi ihanamye zirakunda kubura amazi, mu ntumbero yo gutorera inyishu ico kibazo barubatse ibigega vyayo n'imiringoti iyakura kure ikayazana bagaheza bakayaronka vyoroshe

Haruguru yacu hari inzu nziza cane isakaje n'amabati y'ibara ry'umutuku, ariko ivyatsi vyarayikikuje impande zose. Bene yo barakwiye gufata umwanya bakarondera amasuka bakabiharura, kugira ngo inzoka ntizizobatere mu nzu.

Isomero Kado yigako ni ryiza. Amadirisha yaryo n'inzugi bisize irangi risa n’ubururu kandi barashizekw'ivyuma bikingir'ibiyo. Ariko ikibuga cabo, kiranyerera imvura yaguye kukw'ivu ryaho rimeze nk'ibumba.

Isomero kabura yigako niryiza cane, rifis'amadirisha meza, risize irangi ry'ubururu, ariko riri kure y'imuhira, mukugir'aje kw'ishure umuvyeyi wiwe yama amuherekeza, akamushikana kukibuga.

Isomero ryacu ni ryiza cane, kandi ni rishasha inzugi n’amadirisha babisize irangi risa n'ubururu, kandi bashizeko n'ivyumba bikingira ibiryo, ariko ikibuga cacu kira ahantu hahanamye nticoroshe gukiniramwo.

Isomero Kabura yigamwo ryubakishije amatafari ahiye ariko n'iryakera cane, ikibaho cabo ntikikibona neza, umwigisha wabo arakwiye kubimenyesha umuyobozi kugira ngo agisigishe irangi abana bashobore kwiga neza.

Hari abanyeshuri babiri biga kw'isomero riri haruguru y'iwacu risize irangi risa n'umuhondo, iyo batashe bama bagenda baraganira ntawusiga uwundi, udusaho twabo baba baduhetse mu kwaha.

Isomero ry'i wacu ni ryiza cane nuruzitiro rwayo bwubakishija ivyuma risiziranga irisa n'umutuku rifise n'ingazi zidugayo atari ndende cane, ariko bisaba kugenda kanuye amaso kugira ngo ntuhava utsitara ngo bikubite hasi.

Kadoyi yasize ikaramu yiwe mu gasaho arataha ariko kubera kari karatobotse yaciye ikorokera mw'isomero ntiyabimenya abandanya agenda ashitse muhira umuvyeyi wiwe yamubajije aho yasize ikaramu arayirondera arayibura aca atangura ku mutuka.

Hariya iwacu hariho ikigo cababikira kininiya cane kireze abana bagendana ubumuga n'abana batishoboye, iyo akazuba katse abo bana barabasohora hanze bakabicarika kuntebe bakabaganiriza.

Isomero kwa bakagura umushikiranganja iw'indero ya bagendeye abanyeshure bose bashaye baza mu kibuga n'abigisha n'umuyobozi w'isomero kugira ngo bumvirize ijambo rimugenza amasanamu yafashwe, kandi isambirizi ni ho yariri.

Nyandwi, umuvyeyi wiwe ahora amutuma mu kaguriro, akamuha ikigagara agenda gusumiramwo. Kubera yanka gusubirayo vuba, arasuma akacuzuza neza, akagenda atwaye n'imihivu agaca atekera kugira ntihagire nakimwe giseseka.

Kabura na Kadoyi n'abana bakundana cane kandi biga kw'isomero rimwe, iyo bagiye kw'isomero barahura bakaramukanya bagaca bafatana kurutugu bakagenda bafanye n'udusaho twabo mu mugongo.

Isomero Kadoyi yigako, mukibuga har'igiti kininiya cane gifise imizi myinshi cane, barakimanitseko inkengeri iyo bama bavuza mugihe hageze gutaha, canke hageze kwinjira, canke hageze gukina.

Kukibuga c'amaboko co kw'isomero iwacu barakunda gukinirako umupira cane n'abavuye ahandi barakunda kuza kuhakinira kandi abantu baza kuharorera ni benshi cane. Ivyatsi vyiruhande yaco vyaravungutse kubera babihonyanga kenshi.

Imbere y'inzukw abakabura barinzi ikinogo kirekire cane baracubakira n'isima baracirako n'umupfundikizo, yabarashizemwo imiringoti ikura imicafu yose iyo mu nzu ikayitwara muri ico kinogo.

Mw'isomero ry'iwacu hariho akabati umwigisha bikamwe ibikoresha, kandi yaramanitseko ikiranga misi kugira ngo tuje turabona amatariki tugezeko, inyuma yako hariho igipukuru dutamwo imicafu kugira ngo turwanye umwanda.

Isomero Kabura yigako ni ryiza cane n'amadirisha yaryo ni manini manini. Barashizeko n'ivyuma ku madirisha no ku miryango kugirango ibiyo ntibimeneke, abanyeshure baho umwambaro bambara usa n'ubururu.

Icigwa c'icongereza ,kiratugora cane. Umwigisha wacu kugirango bimworohere kukitwigisha no kukidutahuza arazinduka hakiri kare cane, akacandika kukibaho, ndetse agashiramwo nibicapo, kugirango vyorohe ingene twogitahura. Aracapa nk'intebe, indobo n'ibindi.

Mwisomero kwa KABURA bigana n' abana batatu ba ntahonikora nibo bonyene bataza bambaye umwambaro w' ishuri kandi umwigisha yarabimenyesheje umuyobozi ntashobora kubirukana kuko ntaho bashobora kuzikura uburyo bwabo bwo kubaho burabagora.

Hepfo yisomero ryacu hari ikibanza cagutse cane bubatsemwo ibikino abana bashobora gukinirako ariko canecane bakunda gukinira ku kivuma kuko arico kiryoshe gusunikana basanga arico bariko barya umunyenga gusumba ibindi.

Iyo ici rigeze, abanyeshure bagiye ku masomero, barashuhirwa cane, imipira bakayikura, bakayifuka mu mutwe, kugira bikingire uruzuba; abandi nabo bakagenda baranyaruka cane kugira bashike mu gatutu.

Kadoyi ni umwana w' isuku cane ibintu vyiwe vyose vyama bipanze neza nkubu yafashe agakopo agapangamwo amakaramu yo kwandika afata n' akandi gakapo gatoyi agashiramwo amakaramu y' irangi ngira akeneye kwandika canke gucapa kimwe cose amenye aho agikura.

Mw'ishuri wacu turiko twiga urukira mende kugira tubitahure neza umigisha wacu yaci ye afate urupapuro arwandikako urukira mende arumanika ku gihome acazana n'igipapuro c'urukira mende akimanika hejuru y'urugi iruhande y'iryo jambo kugira ngo tubitahure neza.

Nyanzwi, ariko arubakisha amazi yo gupangisha, kandi ni meza cane yasize n'amaranga imeza rwose ni maremare cane, naho hazoshuha ntibazoshuhirwa imbere yaho yarihateye akatsi hasa neza cane.

Icongereza nicigwa kitugora cane. Umwigisha wacu iyo agomvye kukitwigisha neza , afat'igipapuro , agacapa ibicapo, akabitwigisha tubiraba. Uyu musi yaramutse agomba kutwigisha icigwa c'ibikoresho bakoresha mukurima nk'amasuka, ibipawa, inkorofani, umuhoro, nibindi nibindi.

Kw'isomero kwaba Kabura mu misi iheze abana batari bake bagenda kw'ishure n'amaguru masa ata birato bambaye ariko mur'iyi misi ,umuyobozi w'isomero abatagira ibirato bose yarabaguriye amakambambiri bita yeboyebo.

Icigwa cibiharuro kijanye no kwigisha abanyeshure gusoma isaha yurushinge kiratugora cane umwigisha wacu kugira abidutahuze vyoroshe yafashe igipapuro agicapako amasaha yurushinge akimanika ku gihome cisomero kugirango tuje turayiga kuyasoma vyoroshe.

Isomero kadoyi yigako, ririko amasomero y'intango n'ayisumbuye; iyo hageze gutaha, abanyeshure bo mu masomero y'intango bafise abo bivukana, baca baguma mu kibuga bakabarindira ko baheza kwiga kugira ngo bace batahana.

Kadoyi yubatse inzu zo gupangisha kandi azubaka co kimwe azubaka k'umurongo umwe azisiga n'amarangi asa ninziza cane imiryanago yazo n'amadirisha yarashizeko ivyuma bikingira ibiyo .

Abana bo mu masomero y'intango ntivyoroshe ku bigisha, umwigisha wabo iyagomba kubigisha na cane cane ibijanye n'ivyo bakunda kubona muhira iwabo babigishiriza ku bicapo, akeneye nko kubigisha inanasi canke ikaroti akayicapa, akayibereka bicaye, niho babitahure.

Ku munsi wa gatanu twe tuzoruhuka ariko kubera ko abanyeshuri bakunda kwibagira ko abavyeyi baza babazanye uwimigisha wacu yavyanditse ku rubaho kugira tugume tuvyitwararitse ntituzokwibagire kubwira ko abavyeyi bacu babwirizwa kuza.

Amasomero yisumbuye amwamwe, arafise uburaro. Abanyeshure bigayo baba ari benshi cane. Barategekanya ibikono bininiya vyo guteka infungurwa zabo, kandi baba bafise n'ibisate vy'inkwi bakoresha kugira bashobore guteka indya zibakwiye.

Mu ntumbero yo kwirinda ingwara zifatiye kw'isuku rike, kw'isomero kwa ba Kadoyi, baraguze indobo, bayishiramwo amazi, bayishirako n'akabombo, bayitereka ku ntebe, kugira ngo uwuje wese, abanze kwiyugururira, akarabe mu ntoki, imbere yo kwinjira mw'isomero.

Mu cigwa c'imenyeshantara umwigisha wacu aratwigisha ibitari bike, ariko kugira ngo tubitahure neza afata ibicapo akabimanika ku ruhome rw'isomero kugira ngo tuze turabiraba tumenye gutandukanya ibihugu n'ibindi ariko cane cane yifashisha umubumbe w'isi.

Kadoyi i muhira iwabo nta bombo rihari; amazi baja kuyavoma ku mugezi; kandi si hafi; umuvyeyi wiwe yaramuguriye ikidumu, kugirango agitware kukivomesha, coco kizana amazi menshi ntiyirirwe araja arasubirayo.

Mw'isomero kwa bakabura intebe zaho zose zikozwe mu biti, kandi ni zakere ariho nizamanyagurize ndayizeye na we agasaho kiwe yakibagiriye mw'isomero azogatorejo ni yagaruka.

Muhira kwaba NYANDWI ibombo ry'amazi yarusengo riri kure cane intumbero yokureka yokugendayo kenshi baciye bubaka ikigega cokunziganya amazi y'imvura bakaja barayakoresha mu guteka canke mukumesera impunzu.

Isomero kabura yigako ni riza cane amadirisha yaryo n'inzuga ibariabisize iranga irisa n'urwatsi rutoto, kandi barashizeko n'ivyuma bikingira ibiyo igiti kimanitsweko ibendera ry'igihugu na co baracubakiye umuzingu hese wugaye barawusigan'amarangi.

Mw'isomero ryacu umwigisha wacu arafise akabati naho gashaje karafise n'utwumba ,ariko ibintu vyaho ntakintûnakimwe gipanze ,ibipapuro bivanze n'ibitabo, emwe arakwiye gufata umwanya akicara akabipanga.

Isomero kabura yigagako niryiza ariko ikibuga caho kimeze nabi kirimwo ibinogo kirahomvaguritse bakwiye gufata umunsi bakazana amasuka bakakirima bakaharinganiza kugira bashobora gukina neza ntibatembe

Amasomero amwe amwe cane cane ay'abikorera utwabo, barategekanije ikirasi bagashiramwo intebe, bagashiramwo amameza, bagashiramwo n'utugenegene tutari duke, aho bashobora gukinishiriza abana mu gihe batariko bariga ivyigwa vyo mw'ishuri.

Icongereza n'icigwa kitugora gutahura, umwigisha wacu mu kukitwigisha avyuka hakiri kare agacapa ibicapo ku rubaho akatwigishiriza ku bicapo, nk'ubu yacafye ijisho, acapa ugutwi, acapa ukuboko, acapa intoki, kugira ngo dushobore kuvyiga tubiraba, kandi yarafashe n'ibiharura abimanika ku gihome kuva kuri kimwe gushika kw'ijana kugira tuje turimenyereza kubisoma.

Mw'isomero iwacu hariho akabati gafise n'utwumba karimwo ibitabu bipanze neza. Iyo umunyeshure akeneye igitabo, araheza akabimenyesha umwigisha, agaheza akagitora, akiyandikisha, akavuga n'iminsi azokigarukanirako.

Mw'isombero ry'i wacu hari ho akabati k'umwigisha kafise ni utwumba ibintu vyose arafise ingene bipanga ibitabo amakaye y'abanyeshure n'ibindi n'ibindi iyoakeneye ico araba cose abafise aho gisanga n'agasaho kiwe ni ho agashira.

Kwaba Kadoyi, hari ibitoki vyinshi; inzu yose ikikujwe n'ibitoki, vyaba ivy'ibisahira canke nk’ivy’ibiyoga, vyose birahari. Iyo bakeneye gutarika ibitoki, ntibibagora, kuko imitoto baba bayifise kandi bagana urwarwa ruryoshe.

mwisomero iwacu umwigisha yaratumenyesheje iminsi tuzokorerako utubazo ariko kugira ngo ntituvyibagire yaranditse ayo matariki kurubaho kugira ngo iminsi yose twame tuvyitwararika hazogere kuri uwo munsi twize neza

Inzu yo kwaba Kadoyi ni nziza isize nirangi ryera, ariko isakaje amategura twaraganiriye ndamubaze igituma badasakaza amabati, ambwira ko amategura ariyo zimbutse ,kandi ko ari bo bayibumbira.

Mw'isomero ryacu dufise intebe z'ibiti kandi umwigisha yama atwihaniza kuzandikako. Ariko abanyeshure ntibavyumva barazandikako, bakazicapako ivyo bagomba ntiworaba ingene zisigaye zisa.

Icirwe c'icongereza nicirwa kitugora cane u mwigisha wacu mukuko itwigisha yama twigishiriza mu bicapu, kandi akabigira imisi yose tutarinjira uwu yafasha igipapuro akimanika ku ruhome agishira kw'amabara atandukanyi kugira ngo aje kouyatwigia gisha tongera turaban'igicapo.

Misomero ryi wacu hari abanyeshure b'imico n'imigenzo itandukanyi umuntu mbero yo kuturera kumwe umwigisha wacu yafashe u rupapuro yandikako ibintu cumi na bine dutegereza gukwirikiza akimanika ku ruhome kugira ngo tuje turavyisomera twese, kandi tubikurikizi.

Mw'isomero kwaba Kabura, higamwo abana b'abahungu gusa kandi bakubagana cane. Intebe zaho zari z'ibiti barazivunaguye zirahera, umwigisha w'abo yarabishikirije umuyobozi, none yabakoreshereje intebe z'ivyuma ubu ngira zizomara kabiri.

Icirwa c'icongereza kiratugora cane umwigisha wacu mu kuki twigisha avyuka ha kirikare akabicapa ku kibaho akabitwigishiriza mu bicapo kugira bitwarohere gutahura nubu yacafye ikanzu ikoti ibutura ishati agapira n'ibindi n'ibindi.

Kwaba Kadoyi inzu zaho zubakishije amatafari ahiye, ariko m'urugo iwabo hasa nabi, har'ivyatsi, har'amabuye, hasa nabi, ntihasukuye.

Abanyeshure bari mu nzira bariko barataha bavuye kw'ishure bambaye umwambaro w'ishure babiri umwe afise umupira ku mutwe uwundi afise ibesani ku mutwe uwundi mwana mutoyi yambaye umupira wa gahama ahetse agasakoshi mu mugongo amazu ivyatsi.

Isomero, ryatewe n'amazi y'imvura, amabati uruhande rumwe arasambuka, igiti gishinze mu kibuga, c'umuyagankuba, ibiti, ibishanga.

Isomero ryubakishije amatafara ahiye rifise irange igera n'iryoubururu ikibuga ivyatsi igiti c'amashurwe kiri ruhande y'ishure giriko amashurwe yera nayagaa ahama igiti kimanitse hagati mu kibuga bamanikako ibendera ry'igihugu.

Isomero yubakishije amatafari ahiye ryo mu mwaka wa kabiri A, umwango waryo usize irangi risa n'agahama hariko n'igufuri rifise irangi risa n'umuhondo kuruhande rwayo hasize irangi ryera.

Inzu zubakishije amatafari ahiye zisize irangi ryera uruzitiro umwango w'irembo ufise irangi ry'agahama inyuma y'inzu hari ibarabara ririmwo amabuye n'ivu.

Isomero, rifise imiryango n' amafirisha bisize irangi risa n' umuhondo, ikibuga, uruzitiro, umunyeshure ahagaze mu rwinjiriro, yambaye umwambaro w' ishure, ibiti biri inyuma yaryo.

Mu rugi wacu hari amashurwa y'gwatsi rutoto hari n'igiti c'ipapayi kiriko amapapayi atari make inzu yacu na yo isiza iranga igera, kandi bibakishije amatafarahiya imiryango n'amadirisha bisiziranga irisa n'umutuku no murugo kandi hari igiti kihashinze c'icumba gisa n'umutuku ni wahashika uzoca uhamenya.

Abana batatu bambaye umwambaro w'ishure bariko barataha babiri bahetse amasakoshi y'ibitenge mu mugongo umwe yambaye ibirato neza uwundi yambaye ishesheti ni kambarae mbiri mu kuguru kumwe uwundi yambaye ibirato abihonyoyeko.

Isomero ryubakishije amatafari ahiye risize irangi ryera, ibiti biri imbere yaryo, amabati uruhande rumwe yaramenetse, hejuru hariko amabuye n'amacupa, ivyatsi, ikibuga, inzu iri iruhande yaryo ifise amadirisha asa n'ivu, nayo nyene isize irangi.

Isomero rifise amadirisha asiziranga irisa n'ivu imbere yaryo hari ikigazi gikikujwe n'ivyatsi n'icuma kimanitsweko inkengeri bavuza yo kwinjira canke gusohoka.

Igipapuro kimanitse ku ruhome rw'isomero gicafyeko amasaha atandukanye gifasha abanyeshure kwimenyereza kumenya gusoma isaha.

Igenekerezo rya mirongo ibiri nagatatu ukwezi kwa gatatu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'agatandatu kukibaho handitsweko ikibazo c'igifaransa, ikibazo cambere nisomerwa, ikibazo ca kabiri tora aya majambo.

Igicapu c'abanyeshure bicaye ku ntebe mw'isomero mwigisha, ariko arabigisha icigwa c'icongereza canditse ku kibaho afise inkoni mu ntoke ni igitabu.

Igicapu kimanitswe ku ruhome rw'isomero ry'ibiragi bakoresha mu kubigisha ibiharuro bakoresheje intoke n'amaboko.

Ishure ry'intango rifise imiryango n'amadirisha bisize irangi risa n'urwatsi rutoto abanyeshure b'abahungu n'abakobwa bahagaze mu kibuga bamwe bafise amasakoshi ku mugongo abandi muntoki ibendera ry'igihugu n'ibiti.

Isomero ry'iwacu abanyeshuri baracegwa cane mu ntumbero yokugirango babikosore, umuyobozi w'isomero yashizeho itegeko yuko isaha yokwinjira igeze bazohora bugara urugi gw'ikigo c'ishure kugirango barabeko bokwikosora bagahora bashika hakiri kare batarugara.

Aba bana bari mukibuga c'ishure bashitseyo bacerewe basanga bamaze kwugara umuryango wikigo c'ishure.

Ishuri ry'isumbuye ry'ingozi n'iryiza cane risize n'amarangi meza cane imbere yayo hari giti c'ishurwe gisa nurwatsirutot baracubakiye ico giti barakizitiza amarangi asa n'ibendera ry'igihugu cacu..

umunsi n'umunsi w'uburuhuko abana batari bake baje bazananye n'abavyeyi babo kugira baze kubumviririza amanota ariko kabura wewe yanse kumuzana kuko yibajije ko hava aba uwanyuma mwishure yanse ko yohava amutukira mu bandi bana acarareka no kumubwira kwari umunsi w'uburuhuko

Isomero ryacu ni ryiza cane amadirisha n'inzugi bisize irangi risa n'ubururu. Kandi amadirisha barashizeko ivyuma bikingira ibiyo. Imbere y'iryo somero ryacu hari igitoki c'igisahira iyo camye barakirindira kikera abanyeshuri biga ivyo guteka bagaca bacigirako.

Pabura yagorobeje kumesura impuzu ziwe .kandi zose aciye ashika Azisanza ku mugozi uri muhira arazanikira n'izindi zose arazishize ku byuma bisanzwe biri mu rugo kugira ngo arabeko zokuma kubera harimo umwambaro w'ishuri ategerezwa ko zokwambara ejo mu gatondo.

Mbega mwari musanzwe muzi yuko mw'isomero ryose umwigisha ategekanye icirwa azokwigisha ku musi ku musi no kw'isaha kw'isaha muntu mbere yo kugira ngo ntihagira umwana azovuga ngo yibagikaye afata ico kirangamisi akagicapa ku rubahu umunyeshuri wese akamenya icirwa azo kwiga ku musi no kw'iri yo saha azocigako nyena akaza ya swaja iyokayl.

Isomero kwa bakabura abanyenshuri bayashobora kuzana'amakinga, ariko umuyobozi wabo yarababujije kuyashikana mu kibuga imisi yose akabura ashitse inyuma y'uruzitiro rw'ishuri ya maca yisigaho, ariko akayambika umunyororo agapfungan'akagufuri kugira ngo ntihagire uwushobora kuyimwibe.

haburungu no munsi ntiyagiye kwishure kubere agomba guherekeza papa wiwe kurundi rubanza muntu mbere wo kugira ngo ntibazomwirukane canke ngo bamukura amanota yo mu ndero umuvyeyi wiwe yazindukiye kwishure kumusabira uruhusha araheze ashikayo hakirikare asanga ishuri ryiwe riracugaye ahagaze imbere y'ishuri arindireyo kumwigisha ashika kugira ngo abimusigurire

U masomero menshi iyo hageze kwinjira bacabugarauraugirwe ikigo abacerewe bagasubira inyuma, ariko ko'ishure ry'ababikira si ko babigenza bahagarara mu rugi umubikiragahagarara imbere y'ishuri uwundi na bagahagarara mu rugirwe ikigo bakaja bararaba baje bakaba bazicabacereje bisiguye neza bakabareka bakinjira.

Mu kwezi kwa gatandatu ici riba rigiye gutangura, haba hatanguye gushuha cane abanyeshure yamara ntibaba bararuhuka. Iyo bari mw'ishure barugurura amadirisha yose kugira barabe ko akayaga ko kwinjira. Uyu munsi n'umwigisha wabo yasohoye akameza n'agatebe asohoka hanze kuba arakosora ivyo bakoze.

Isomero ryacu ni ryiza cane kandi riracari rishasha ryubatse rigerekeranye risize irangi ryera n’amadirisha asize irangi risa n’ubururu inyuma yaryo naryo hari igiti c’ikigazi imbere yaryo naho hari igiti c’ipapayi urishikiriye ntiworiyoberwa.

Isomero kwa ba Kabura , ibendera ry’igihugu cacu rirashaje. Amabara ntakiboneka, ibara ritukura ntirikiboneka, icibagiwe coco n’iryugwatsi rutoto. Umuyobozi w’ishuri ryabo ,arakwiye kubimenyesha abamukurira kugira bamuronderere irindi rishasha.

Isomero ryose rifise umwambaro w'ishure birabujijwe kwambara umupira w'imbeho mu gihe hadakanye, ariko Kabura kubera agwaragurika cane umuvyeyi wiwe yaraje kumusabira uruhusha kugira aze yame yambaye umupira w'imbeho no mu gihe abandi bose bayikuye.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe mukiza mweranda ry'i Bujumbura riri hafi ry'ibitaro vy'abasoda mu Kamenge rirakunda kumenyesha abana cane ariko kugira uharonke ikibanza ntivyoroshe, bama babanza gukoresha ikibazo kugira ngo uwugitoye abe ariwe ashobora kuharonka.

Icirwa cikirundi gucagagura amajambo nicirwa kigoye cane umwigisha waco muntumbero yuko tubimenya arafata akayacagagura akayamanika kukibaho kugirango umunyeshure wese uko yinjiye mwishure aze aragerageza kuvyiga no kubitahura

Abakobwa batatu twigana mw'ishuri barakundana cane bama bariko baraganira ari batatu bonyene n'iyo hageze gutaha baratahana mu nzira iyo babonye bagiye gutandukana ivyo abariko barayaga bitarahera baricara mu nzira bakabanza bakabiganira.

Isomero ryacu ni ryiza cane. Ariko mu kibuga hagati, har'igiti kinini gose, gifise amashami manini manini. Ico giti bataravye ngo bacicire hakiri kare, kizogera igihe gihenuke ,kandi kizohitana ishure ryose.

Ishure yisumbuye y'imyuga yo mu kamenge, uy'umwaka yaramuye abana benshi, umuyobozi waho yabasavye ko batokwihutira guca baja kurondera ubuzi, ahubwo ko bo kwihuta kuja kwiyandikisha kugirango baje kuri kaminuza banonosore ivyo vyirwa vyobo neza.

Ku masomero yose uhasanga aho igiti kimanitswe kw'ibendera ry'igihugu cacu, ariko hariyo na yandi usanga hariho igiti kigira kabiri bashira kw ibendera ry'umwe bw'abarundi kw'isomero ryi wacu ico giti baramaze ku gishinga mu misi itari myinshi umuyobozi yaratumenyesheje yuko iryo bendera rishobora kuboneka.

Isomero Kabura yigako umwambaro wishure usa neza cane abahungu bambara amabutura yibara ritukura abakobwa nabo amajipo atukura n'amashati yera ariko igituma ziba nziza cane kw'izosi kwayomashati hariko ibara risa nugwatsi rutoto.

Isomero ryacu ni ryiza cane ariko ryaratewe n'amazi y'imvura, uruhome rumwe rwamaze gusisira. Bataravye nezango bayicire umuvo amazi ashobore kurengana, rizohava rihenuka kandi dusubire mu ngorane twari dufise ishure riri hafi yacu cane.

Mbega mwari muzi yuko umwaka w'ishure uri mu kurangira? Turi mu kuja mu buruhuko bw'ici. Ivyigwa biherana n'uku kwezi kwa gatanu. N'ikimenyamenya, mw'ishure iwacu umwigisha yamaze gushiraho urutonde rw'ingene tuzokora ibibazo. Tuzobitangura itariki cumi na zitatu z'ukwa gatatu tubirangize mirongo ibiri na zine z'ukwa gatatu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu.

Urubaho rwacu ntirukibona nivyo umwigisha yanditse ntitubibona twama tubanza gikanura amaso maremare kugira turabe ko twoshobora kubona na buhoro buhoro ariko umwigisha wacu arakwiye kubimenyesha umuyobozi bakarondera irindi rangi bakaza bagasiga tugashobora kubibona neza ivyo bariko baratwigisha.

Isomero ryacu mu kuryubaka barihay' umushinge mugufiya, non' amazi yimvura yamaze kwinjira mu bihome, ibihome vyamaze gusisira , imiryango yaguy' ifira, bataravy' ingene babikosora, ng' ay'amazi bayah' iyindi nzira, emwe ryamaze kumererwa nabi rishoboka n' ugusiduka.

Isomero ryacu rirashaje cane n'idirisha ikiyo caho caramenetse umwigisha wacu yaramenyesheje umuyobozi twizeyeko vuba bazoshobora kurikora tugashobora kwiganeza, kuko iyimvu riguye twese duca twigirwayo, kuko uruherezi rwose ruca rwinjira mw'ishuri.

Kabura na Kaburungu n'abanyeshure bakunda guceregwa cane. Uwumusi hoho Kaburungu yashitse ariko ntiyaciye yinjira; yaciye arindira Kabura ngwashike kugirango baje kwinjirira rimwe nimba umwigisha abahana abahanire rimwe.

Uyu munsi tufise akabazo k'ikirundi. kadoyi nawe ejo yagorobeje arikinira umupira nt'iyiga. Uyu munsi yaciye azindukaga gaturuturu n'agasabo kiwe mu mugongo, aja ku ishuri kugira ngo abarategura ico kibazo ntahava aronka ubusa ngo abavyeyi biwe bamukubite.

Ikirasi bakunda gukoreramwo imanza intsinga zarahiye, amatara yose ubu ntagishobora kwaka. Umufundi yaje kubikora vyasavye ko abanza kubomora uruhande rumwe rwo kugihome ah'izontsinga zitumbereye yafashe umupanga arahatema kugirango ashobore kuzishikira.

umuvo utwari amazi y'imvura w'isomero ryacu nimutoyi cane imvura iguye amazi arataragurikira ku ruhome inkingi z'isomero zaboze zaguye ifira barakwiye kuraba bakabikosora hakiri kare ubundi bwobwo bazohava basanga n'isomero rihenutse.

Uyu musi umwigisha wacu yaduhaye ikibazo coroshe cane na ho wa butabize ntuba bura ico wishure, kuko kwari ugusoma ijambo ukishura ego canke oya, kandi nayo majambo vyara ibintu tumenyereye vyama bivurwa kenshi ni yo turi muhira.

Kanayamuneza yagorobeje kumesura impuzu ziwe k'umugezi yazitwaye mundobo yashitse azanikira ningoga kumugozi urimuhira bahora banikirako impuzu kugira ngo arabe ko zorara zumye kubera harimwo umwambaro wishuri ejo ategerezwa kugenda yambaye .

Kanyambo na Kanyange barakundana cane iyo bavuye kw'isomero bama batahana, iyo bashitse munzira hoho bagahura na Kabura baca bicara udusaho twabo bagashira kubibero bakabanza bakaganira.

Iyo umwigisha ahejeje kwigisha icigwa, rimwe narimwe aratanga akabazo, kugira arabeko abanyeshure babitahuye neza. Ababitahuye neza , barafata urupapuro, bagakora, bakabitora. Ariko abatabitahuye, baguma bakebaguzwa kugira ngo bibe.

Iyo umwaka w'ishura ugiye kurangira abanyeshuri bose barategura ibirori vyo gukina kugira aberekane ubugenegene bamaze igihe biga ico gihe abanyeshuri bose barasohora intebe hanze bakicara hanze kugira ngo barorere ibirori bose babibona.

Isomero ryacu na harirya kera rirakomeye cane, baryubakishije amatafari ahiye kandi n'amadirisha bayagize manini manini kandi ari hagufi cane n'abana batoya bashobora kuyashikira ngo bayugurure. Barashizeko n'ivyuma bikingira ibiyo.

Abanyeshure biga mu gisata c'ubuhinga bwa none muntumbero yo kugira ngo ivyo bigaba bitahure neza barabategekanirije mu mashini nyabwonko kugira ngo bagende barimenyereza kuyandikisha biborohere gutahura ivyo bariko bariga.

Isomero kadoyiga ngo rirashaje na canecane intebe zaho icibagiwe co co nikibaho ntikibona na gatoyi umwigisha arakwiye kubimenyesha umuyobozi akarondera irangi agasubira agasiga ikibaho kugira ngo abanyeshuri bashobore kubona ivyo bariko bariga.

Isomero ryisumbuyery''igitega ni ryiza cane ryubatse rigerekeranye, ariko inyuma yayu hasa nabi hari umwanda n'ivyatsi biriko biramera biza kuryegera barakwiye gufata amasoka bakabiharura hakaguma hasa neza.

Abanyeshure babiri twigana barakundana cane , minsi yose iyo bake kwiga barazanana , bashitse imbere y' urugi rw' isomero bagahagarara , bakaganira imbere yo gutandukana. Umwe yihekeye agasaho kiwe mu mugongo , uwundi agafise mu ntoki.

Kw'isomero kwa bakadoyi hari igiti kiri mu kibuga ni ikirekire cane, kandi amashami yacu atemba arabi iyo amasomero ari bataravye ngo bacicire kizohava gihenuka, kandi kizoha ityabo.

Kw’isomero ukwa ba kankindi barubatse ibombo ry'amazi meza iyohashitse unyotewe urakaraba intoki ukayanywa, kankindi yahashitse acashira agasaho kiwe mu mugongo acara akaraba agirayanywe.

isomero ry'isumbuye ryitiriwe umweranda Gaburiyeri nahagiye ntahazi, ariko uwahandangiye yambwiyeko nja kuhasanga ibigazi bitatu birebire cane nibindi biti birebire biteye mukibuga, ntihangoye gutora napfuye kuhashika nca ndahabona .

Kanyamuneza yiga kure cane, mu gatondo avyuka kare rwose, ntiyigera aronka umwanya wo kunywa icayi; umuvyeyi wiwe yama amuha udufaranga, iyo hageze gusohoka agaca aja mu kaguriro, akagura utwo ashobora gufungura.

Kabura yiga kw'isomero ryubatswe ahantu hahanamye cane, kandi hari ubunyerere bwinshi; n'imodoka biragora kuhaduga iyo imvura yaguye. Abana bo baca baguma mu masomero, ntibasohoka gukina, kuko ibishanga biba ari vyinshi.

Abanyeshure iyo batashe, bashitse inyuma y'ikigo c'isomero, abatariko barihuta, bihekeye udusaho twabo ku mugongo, barahagarara bakaganira; Bamwe bashatse bakaganira bicaye, bakavugana ingene umunsi wose wagenze.

Iyo abanyeshure bicaye mw'ishure, umwigisha ari imbere yabo, ntibasamara kuko barabizi yuko yoca abakura amanota yo mu ndero, bakisanga, naho boba babitoye, bayobewe kubera indero.

Kabura yazindukiye mu dukorwa two muhira agenda kw'isomero yacerewe ashitse mu kibuga asanga nta munyeshure n'umwe agisigaye hanze, arahagarara n'agasaho kiwe mu mugongo yiyumvira ingene aja kubisigurira umwigisha wiwe.

Isomero ry'iwacu abanyeshure benshi ririkure yabo, abavyeyi babo bararondeye imodokari bariha amafaranga ku kwezi ku kwezi yama ibazana imisi yose mu gatondo ikongera ikabatahana, n'ubu yamaze gushika mu kibuga igomba ibatahane.

Isomero ryisumbuye kazoviyo yigao n ryiza cane yubatse rigerekeranye n'amazirisha yayo n'imaremare cane barashizeko n'ivyuma bikingira ibiyo, kandi n'imbere yayo bari ahateye amashurwe asa n'urwatsi rutota.

Hazoviyafise akagwik'abanyeshuri b'abahungu bigendana bama bagenda bahete udusaho twabo mu mugongo iyo bacerewe bacererwa rimwe iyo basivyr basibira rimwe atabavuyemwo bazohava bamwigisha ingeso mbi.

Uruzitiro rw'isomero ryacu rwubakishije ivyuma, kandi hejuru kurivyo vyuma bisongoye nk'amacumu, ntawoshobora kurwurira adashaka ko bimucumita, iy'ahashitse aradodora uwuri hafi akamwugururira akavuga ikimugenza.

Munsi y'ibiti bifise amashami menshi hama hariho utwatsi tubomvye. Iyo impene ihashitse, irarisha ikavaho ihaze. Ntiguma itambagirika, iguma uruhande rumwe. Iroroha no kuragira.

Kabura aheruka guheza amashuri mu gisata c'ubuhinga bwanone yaragize umunsi mukuru aratumira abantu batari bake bose bararyoherwa umuvyeyi wiwe mu kumugabira yamuguriye imashini nyabwonko kugirango azohore yimenyereza ivyo yize ntazovyibagire.

Isomero Kabura yigako rikikujwe n'ibiti vyinshi, ibendera ry'igihugu cacu naryo rirashaje n'amabara yaryo ntakiboneka ,barakwiye kurihindura, no mukibuga caho naco huzuye ivyatsi vyinshi.

Isomero kanyambo yigako, hari igiti kinini kiri mukibuga imbere y'amasomero ,gifise amashami menshi kirisakaye naho imvura yogwa wokugamayo kandi ntiwonyagigwa.

Mw'isomero, abanyeshure biga ivyigwa bitandukanye ku munsi. Mu ntumbero yo kugira ngo ntihagire umunyeshure yibagirira ikaye muhira, umwigisha abashirira ikirangaminsi c'indwi yose ku rubaho, kijanye n'ivyigwa bazokwiga n'isaha bavyigirako.

Abanyeshuri bakiri batoyi kandi batagira abo bivukana bakuze biga kuriryo somero abavyeyi babo nibo babaherekeza bakabashikana ku kibuga bagaca bisubirira inyuma n'udusaho twabo ariko abafise bakuru babo biga kuriryo somero nibo babaherekeza.

Kwaba Kadoyi ni heza cane inzu yabo isakaje amabati y' umutuku urugo gwabo nagwo gwubakishije amabuye naho wogenda utahazi ntiwohayobegwa kuko urugo gwose rukikujwe n' ibiti gushika kugikingi c' irembo.

Mw'isomero iwacu twaratoye umunyeshure aduserukira, Kanyamuneza niwe twatoye. Uno munsi yahagaze imbere yacu ariko aradusigurira ivyavuye munama, kandi twese twari tumuteze amatwi, twumviriza ivyo agira adushikirize, kugira ngo dushobore kumubaza ivyo tudatahuye.

Ibiyo vyoidirisha ry'isomero ryo mwaka wa gatandatu vyaramenaguritse, kubera abana bo muri iyo somero barakubagana cane babimenye bagomba guca mw'idirisha, ariko, kubera ivyuma bikingira iryo dirisha ntibashoboye kuhacaho.

Isomero ryacu n'iryiza cane risize irangi ryera rikikujwe n'ibiti ariko ku kibuga kuruhande rwohepfo ivyatsi biriko biramera biduga turakwiye gufata umunsi tukazana amasuka tukabiharura ikibuga cose kigasa neza.

Isomero ryacu byiza cane isitsa irange iryera amadirisha n'inzugi isisa irange irisa n'ubururi imbere yayo hari amashurwa, kandi n'ikibuga cacu cama gisukuye wohora uraraba.

Isomero nizeko amashure matomato ni irya kera cane rirashaje irangi ryaravuyeko, ikibaho ntikigifata, naho wandika ntibibona icibagiwe coco ni intebe zaravunaguritse zirashaje ubibona neza uryinjiyemwo abana bari gukina.

Uyu musi kwa ba Kabura har'urubanza gwo gusohora umukobwa bavukana, haje abantu benshi bafise imodokari, ikibanza bari bateguye co kuzihagarikamwo cuzuye barabura naho bazihagarika. Baciye bahagarara munzira, aho hagerera gutaha, baraza barasohoka gutang'inzira.

Isomero ry'i wacu ryari ryubatse neza rifise n'amadirisha amarembare, kandi yagutse bari bashizeko n'ivyuma bikingira ibiyo, ariko, kubera abanyeshuri bagorana cane bararimenye umwigisha yarabimenyesheje umuyobozi barindiriye gusubira ku bwubaka.

Inzu ya nyogokuru wanje yubakishije amatafari ahiye urugi rw'umuryango wayo rusize irangi risa n'ivu ariko igitasha carapfuye yaciye agura amapata ubu yugaza igufuri.

Isomero Kabura yigako ni ryiza cane. Ryubatswe kijambere , riragerekeranye. Amadirisha n'inzugi bisize irangi risa n'ubururu n'irindi ryera. Kandi ikibuga cabo gikikujwe n'amashurwe y'urwatsi rutoto.

Kabura n'umunyeshuri akunda gukina cane ikibuga co kwisomero ryabo gikirukujwe n'amashurwe y'ugwatsi rutota ariko kirimwe amabuye y'urucekeri menshi harimwo na manini manini barakwiye gufata umwanya amanini manini bakayakuramwo bakayata

Kwa ba Kanyange bafise inzu nziza cane, kandi batunze n'inka nyinshi. Bafise n'akaguriro badandarizamwo amata, kandi abantu benshi barayagura, kubera bazi ko ari amata meza. Bafise n'utundi badandariza muri ako kaguriro tujanye n'utwo abanyeshure bakunda gufungura.

Hari ibiti bitatu biri imbere y'ishure ryacu. Ni ivyakera cane, n'amashami yavyo araba ku mashure yacu. Bataravye ingene bavyicira canke ayo mashami ngo bayateme bayakureko umunsi umuyaga wavuze, bizohenuka kandi bizogwa kw'ishure ryacu.

Isomero ry'ibubanza, ryigisha ivy'amagara y'abantu ,na cane cane imiyabaga n'urwaruka, ryaratunganije ibirori vyo kurangiza umwaka ,riratumako ababyeyi bose barereye kur'iryo shuri, kugira ngo babamenyeshe ivy'imigambi yaryo yakazoze.

Isomero Minani yigamwo rirashaje cane, n'igihome caho caras’imigaga, ahandi naho carahumaguritse, kitavuze coco n'ikibaho n'ivy' umwigisha yanditse ntibigishobora kuboneka, ahubwo arakwiye kubimenyesha umuyobozi kugira ngo agisigishe irindi rangi.

Isomero Kadoyi yigamwo intebe zabo ni nyinshi cane imwe barayisohoye bayishira hanze kubera atanumwe ayicarako, iyo hageze umwanya wo gukina abanyeshuri barushe barashobora kuyicarirako kandi bayigumiza hanze.

KABURA numunyeshuri akunda gucegwa cane umwigisha wiwe yamutumye umuvyeyi uyu munsi bagiye bajanye ashitse imbere yisomero yaciye ahagarara imbere yaryo aratinya kwinjira arindira ko umuvyeyi wiwe amushikira kugirango aze kubisigurira umwigisha.

Isomero kadoo yiga mworo isizisima hasi umwigisha na we yiyigisha ahagaze gushika atahe bamushiriyeho akameza gusa nta gatebe bamushiriyeho bigeza biyumvira ko ashobora kwigisha akaruha igakenera ko yokwicara.

Mu cigwa cimenyesha ntara umwigisha wacu yazindutse aratwigisha ko dukwiye kureka konona ibidukikije aratwandikira no kurubaho ko dukwiye kureka guca ibiti kuko bituma imvura itagwa kandi niyiguye naho bigatuma haba inkukura.

Ikibuga co kw'isomera iwacu, kiriko umwanda mwinshi cane. Hari ivyasi vyahameze ,hari ibipapuro bisanzaje, barakwiye gufata umunsi, bakatubwira tukaza tuzanye amasuka, tukahagirira isuku, tukirinda ingwara zifatiye kw'isuku rike.

Uyu musi amasaha yo gutaha yageze imvura irikwiragwa. Abanyeshuri twese turasohoka duhagarara imbere y'amasomero yacu, mu kurindira ko iyo mvura igabanuka kuko ni nyinshi cyane. Atari uwufise umwumvuri ntiyoshobora kuyigendamwo.

Isomero ryacu ni iryakera cane hasi haramanyaguritse intebe zaho n'izibiti irangi ryaravuyeko n'ikibaho ntkikibona neza umwigisha wacu arakwiye kubimenyesha umuyobozi.

Icirwa c'ikirundi co gucagagura amajambo ,kiraguye muntu mbere wo kugira ngo tushobore kubitahura neza umwigisha rayacagagura akayandika ku dupakuro akayamanika kurubaho kugira ngo dushobore kubisoma neza ,kuko ikibaho gisanzwe kitabona.

Abanyeshure bo mu mwaka w'indwi barakubagana cane. N'isomero ry'abo bari bagerageje kwubaka amadirisha manini manini barashirako n'ivyuma bikingira ibiyo. Ariko abo bana barabimenaguye bisigaye biri ku ruhande rumwe.

Isomero risiziranga igera ku madirisha no ku mpome igiti kiri imbere yaryo gifise amashami maniniya ikibuga amabuye utwatsi uruzitiro ibitoke n'ibindi biti.

Isomero nizeko amashure y'intango ryari ryiza cane, ryarifise amadirisha manini manini, imiryango minini minini, iriko n'i biyo isiza n'iranga irisa n'ivu, ariko n'ivyuma bikingira ibiyo rifise n'ibara zari nini ya, naho imvurirwa n'itwanyagirwa n'ururuherezi.

Isomero, ikibaho canditsweko amajambo y'ikirundi, idirisha ryamenaguritse ,umwango, ibihome vy'ishure bifyitaguyeko ibintu vyirabura .

Isomero kibakishije amatafara ahiye isiziranga igera n'iryubururu ibiti biri inyuma yaryo ikibuga i giti c'ishurwe kiri mpande y'iryo shure gisa n'urwatsi ruwe bisi amabuye ivyatsita.

Isomero yubatswe mwitaba ryumusozi ryatewe numwuzure wamazi ibishanga, ivyatsi, umusozi kwuzuye ibiti uhanamiye iryo shure amazu hirya yishure.

Ikigo c'isomero ,kirimwo ibiti umuntu ari inyuma yaco ariko aragendagenda akiraba raba agiye guhurirana nabandi bagore batatu mw'ibarabara riri inyuma yico kigo.

Isomero ryubatswe mw'itaba ry'umusozi ryatewe n'umwuzure w'amazi y'imvura ikibuga cuzuye ivyatsi n'ibishanga umusozi uhanamiye ryo shure uzuye ibiti.

Ishure ryisumbuye abana babiri bahagaze mu kibuga bambaye umwambaro w'ishure ipantaro yirabura n'ishati yera amashurwe asa n'urwatsi lubisi igiti gishinze mu kibuga co kumanikako ibendera y'igihugu ibiti.

Ishure ryisumbuye, abanyeshure bicaye mw'ishure mu ntebe bambaye umwamabro w'ishure amashati yera n'amajipo canke ama pantaro vyirabura, amasakoshi, igipapuro kimanitse hejuru y'ikibaho, umunyeshure ahagaze imbere y'abanyeshure ariko aravuga.

Hari inzu nziza cane ibatswe mu matafarahiye isiza irange irera irhepfo yiye i wacu ikikujwe n'ibiti vyinshi, ariko igitangaje cane urugo rwayo bwose gubakishije ivyuma vy'amacumu nibaza kw ari ugutinya basuma uwibonye usha ikuiraba, ariko urwo rugo ruriko amacumu nirwa rutangaje cane.

Isomero, amadirisha yaryo, n'imiryango, bisize irangi risa n'ubururu, impome zisizeko irangi ryera, amashurwe asa n'urwatsi rutoto, ibibabi vyahungurukiye hasi, ibikaratasi, ikibuga.

Isomero rifise imiryango n'amadirisha isize irangi risa n'ubururu, ikibuga, abanyeshure bahagaze imbere y'imiryango, ababyeyi batatu bariko barataha, abagabo babiri n'umugore umwe.

Imiduga yo mu bwoko butandukanye y'amabara yera n'ayirabura n'iry'ubururu ihagaze mu kibanza cabigenewe, amazu, ibiti, amabuye n'utwatsi.

Inzu zubakishijwe amatafari ahiye imiryango n'amadirisha bisize irangi risa nubururu kumpande hasizwe amarangi yera imbere yayo hari igiti kinini n'ibindi biti vyamashurwe n'ingemwe zayo.

Isomero ryubatswe mu matafari ahiye, ririmwo intebe abanyeshure bicarako, zifise n'aho babika ibikoresho, itara ririko riraka, amadirisha ariko imitiririmbo.

Iri shure ririmwo umwigisha, umunyeshure, amameza, intebe, ububati, ikibaho, n'ama mashine nyabwonko.

Aburana ka nyange ni abakozi bakora mw'isamirizi yacu y'igihugu c'uburundi, ubu musi baje kugendera umusazi wi wacu kugira ngo baremeshe ikiganiro catuma ara nirungo mu kurindira kw'abanyagihugu begerana bose bariko barafata amasa namuhirya no hino y'ibidukikice.

Kera twari tuzi kw' amashure yo kubaza yiga abahungu gusa ,ariko ubu umunyeshuri wese yiga ico yumva ashoboye ,atakuraba ngo n' umuhungu canke n'umukobwa .Kanyange aheruka gutsindira amashure y'iwe yo kubaza, n'ubu yaronse isoko ryo kubaza intebe.

Kanyang iyavyutse mu gitondo arakunda gucererwa cane kw'ishure, kubera afata umwanya munini, ariko arasokoza imishatsi yiwe muntu mbere yo kugira ngo ntazi asubire gucerwa yasavye abavyeyi biwe ngo bamuhereze amafaranga aje gutsibisha imishatsi kugira ngo ntazi asubire gucerwa cane.

ishuri kaminuza ryitiriwe umuco ryo kumutanga iminsi yose mbere yuko ivyigwa bitangura hama habanza kubaho igisabisho barategekanije ikirasi abanyeshuri bashoboye kuzinduka bama basengeramwo imbere yuko ivyigwa bitangura n'uyu munsi haje abatari bakeya niho bari bagira basenge hama baje mwishure

Mu buruhuko bw'ici hama hari ibikorwa byishe ari nkukwimbura cankwe gufyatura matavari abanyeshuri benshi baragenda kwikorera ibyo bikorwa kugira ngo bigurira makayi bamwe baragenda gukora igikorwa co gufyatura amatafari bakavoma amazi cankwe bagafyatura ya matafari abandi bagaponda ubudongo.

Uyumunsi kabura yagize umunsi mukuru wokurangiza amashure yiwe yisumbuye yatumiye incuti nabagenzi kanyange niwe ariko arazimana abashitsi icupa ryinzoga nikirahuri abitwara kwijanja kuko asanzwe amenyereye kwakira abashitsi kandi asanzwe akora akokazi

Ishuri kaminuza y'abikorera utwabo yo kumutanga yitiri uwe umuco baheruka kuronka imfashanyo z'imashini nyabwonku zose zifise ibararera abanyeshuri baho baranezerewe cane canecane abo mu gisata c'ubuhinga bwa none, kuko uba umwana wese yiga afise imashini yiwe.

Abanyeshure biga mu gisata c'amagara y'abantu ni igisata kigoye cane, kandi gisaba n'ubuhinga bwinshi n'ubumenyi umwigisha wabo kugira bibatahuze neza arazana igishusho c'umuntu akakibashira imbere akajara abereka igihimba cose kigiza umubiri w'umuntu ne mu gihe kirwaye ngene bashobora kukivura.

Kabura yigana n'abana babiri b'amahasi b'abakobwa biramugora kubatandukanya, kubera bama bambaye impozu zisa ni yobatsa ivy' imishatsi bayitsa ibirarimwe yamahura na butoyi akibaza ngo ahuye na bukuru yarabuze ikintu na kimwe coshobora kubatandukanya.

Kabura amaze kurangiza amashure y'iwe yaguze ikibanza, ahubaka ikirasi kininiya cane, bama bakoreramwo imanza zitandukanye. Yaraguze intebe aragishiramwo, aragishariza, arashiramwo amameza, bama bamukotera igihe cose bagize urubanza ababishatse. Nubu ruriko rurahabera.

Umufundi wese, mu gihe ariko arakora ivyuma bikoreshwa n'umuyanankuba, birasaba ko yokwambara agafukamunwa kugira yikingire indwara zifatiye kuguhema nabi, biturutse ku myuka mibi iba yinjiye mu mahaha bigatuma amahaha yiwe adashobora gukora neza.

Mu misi heze kazoviyo yaragwaye barwarira kw'ishuri umwigisha wiwe atuma ko abavyeyi biwe baza kumutora bashabamutwara kwa muganga kuraba ico arwaye ntibashika bagitora, ariko, kubera avuga ko amene ku mutwe bashabamujana ku muganga w'amaso basanga agwaye miyopi baramugurira amarori, ariko abokuyambara w u maso neza ayambara mu mutwe.

Abanyeshure biga icigwa co guteka, baravyiga mw'ishure, ariko hakagera n'igihe bakagenda mu kaguriro, bakagura ibitunguru, bakagura amakaroti, bakagura amavuta, n'ibindi n'ibindi. Bakaza bakavyitekera bo nyene, bagahez bagakurikiza ivyo bire mw'ishure.

Kanyamuneza yarwaye, barabura ikintu arwaye; bamushikanye kwa muganga, abaganga kugira ngo barabe ko boshobora kumenya ico arwaye, bamufashe amaraso, bayajana mu vyuma, bariko barayapima barabe ko botora ingwara arwaye babone kumuvura neza.

Uyu munsi kwisomero ryabana bagendana ubumuga hazindukiye ibirori abantu benshi baje kubirorera nakanyamuneza naho badashobora kuva hasi umwigisha wiwe wumubikira yamwicaritse kugakinga kiwe aramuzana nawene ashobore kubiraba nkabandi bana

Tumaze imisi dufise akanyamuneza kenshi kubera muntara yacu twahorana amavuriro abiri gusa ariko baheruka kuronka uruhusha rwo kubakira iyindi vuriro uwuserukira amagara yabantu mu ntara uno musi abafundi bariko barayubaka baje kumwereka aho bagejeje igikwa

Ishirahamwe dutabarane ryo kwiteza imbere muri munsi ryazindutse rirabira hamwe ibikorwa bamaze gukora kandi nk'uko kabura na kanyanga aribo barirongoye bashimye kugenda berekana ivyo bikorwa bifashishije ivyuma vya none mu kugenda berekana amasanamu y'ibimaze gukorwa.

Kabura n' umwana afise intoki ndende ariko inzara zazo zikaba ntonto, agatoki k'agahererezi kiwe kameze nk'akanyunyutse hagati na hagati sinshobora kumuyobegwa n'aho ntoba ntamubona mu maso kuko ntawuyobegwa umwana wiwe naho hoba mu mwiza.

Amazu ari imbere yacu ni meza cane asize n'iranga iriza arabereye ijisho, ariko ibiti biri mbere yayo ni binini cane bifise n'amashami manini manini birashobora kuzohenuka bikayagwako agasenyuka.

Abanyeshure bo mw'ishure ry'imyuga, umwigisha wabo mu kubigisha, abigisha babiraba. Arazana icuma, akacugurura, akabereka ibintu vyose bikigize hanyuma agasubira akacugara, vyose akabikora babibona.

Minani n’umubaji ni we yama abaz imbaho zikorwamwo intebe zo kw'isomero i wacu iyo abonye urubaho rubaje nabi afata umwuko akarusena neza ukarabizibarukozemwo intebe rumeze nabi ni bo rwama rutabira inkuzu z'abanyeshuri.

Abanyeshuri bo muri kaminuza nta mwambaro w'ishure bambara, kandi n'imishatsi yabo nta tegeko ribabwira ingene bakwiye kuyimosha, bamwe barimosha abandi bakayitereka bakayisokoza neza, abandi nabo bakayitsibamwo ibitsibo.

Umuganga yitwa Kabura wo kw'ivuriro ryo haruguru y'iwacu, ni umuganga ameze neza cane. Iyo abonye incuti ziwe zije kumuramutsa, araziherekeza, akazishikana imbere y'ivuriro. Akazisaba ko bifatozanya agasanamu, imbere y'uko bataha.

Kuwagatandatu n'umusi wibikorwa rusangi, abantu bose barava mumazu, bakaja kubikorwa. Bagatwara amasuka, abandi bagatwara ibipawa , abandi ibivomesho, bivana nigikorwa baba bavuganye. Uyu musi bose bagiye gukorera kugikorwa kiriko kirubakwa

Abaganga bizi ivyo kuvura imirima uno musi bagendeye umurima w'amateke n'imyumbati wo kwa kabura, kandi bagiye bitwaje imuti kugira ngo bico dukoko twonona amababi yayo umurima bashe gutotahara.

KABURA ni umworozi atunze inka nyinshi cane yaraguze imashini ihungura amata ikayakuramwo amavuta kandi arazi no kuyikoresha iyo yanse kwaka arayugurura akaraba icanse kwaka ari icapfuye akagura ikindi akagisubirizi.

Isomero kabura yigamwo riratangaje cane umwigisha, naho abari imbere yabo menga nta co bibabwiye bamwe bicara birabira imbere abandi birabira inyuma ahubwo mbere bamwe n'ubusaho bwabo babuheze ku mugongo.

Hadoyi yagiye kwivuza kw'ivuriro ririharuguru yacu rikikujwe n'ibiti vyinshi yagiye ata hazi, ariko araja ku hatora, kuko imbere yaryo hari ikigazi kirekire cane, naho uburi kure urakibona.

Umwigisha wacu w'ibiharuro iyo, ariko atwigisha icirwa co guca imirongo igororotse afata urubaho rubaje neza n'ingwa akatwigishirizako bamwe bagafata urgorubaho abandi bagaca umurongo ugororotse neza.

Isomero ry'igitega ry'imyuga, abanyeshure baho bambara umwambaro usa n'ubururu, iyo bashitse mw'isomero, umwigisha wabo yama abanza kubahereza ibirato Bambara, kugira ngo ntibakomereke mubirenge, imbere yogutangura icigwa nyezina.

Abanyeshure biga mw'isomero ryo guteka, barabigisha ivyo guteka ariko iyo hageze ko n'abigisha neza, barabatwara mukaguriro bakaja gusuma ivyo baja guteka, bagaheza bakabironga ,bakabiteka mumasafuriya bakarindira ko bisha kugira batahure icirwa neza.

Umunyeshure wese yiga mugisata c'ubuhinga bwanone ategrezwa kuba afise imashini yiwe nyabwonko, kugirango ivyo umwigisha ariko arigisha, mugihe atabitahuye ashitse muhira abisubiremwo ashobore kubitahura neza.

Umwana w'i wacu ni umwana akunda gucapa cane iyo yuguruye imashini nyabonko akabona ibicapa aca afata i karamu yiwe yo gucapa agatangura gucapa amasanamu yose, ariko arabona.

Hari i wacu hariho isomero ry'imyuga abanyeshure baho bambara umwambaro usa no hururu, kandi abahungu ni bo abagiga ari benshi abakobwa gusanga ari umwumwe, kubera ibikorwa bakora usanga abisaba inguvu nyinshi.

Abanyeshuri bo mu isomero ry'imyuga bariga gusudira bagasudira nk'urugi ata giti na kimwe bashizemo cankke idirisha canke ikindi cose bivanye n'ico bashaka gukora vyose barabishoboye.

Abanyeshuri bo muri kaminuza nta mwambaro w'ishure bambara iyo bashitse mw'ishure baricara ku ntebe bagakurikira umwigisha ntibasamara, kuko bobo biga bakuze ba bazi ni co bariko barakora.

Hadoyi yagiye kwivuza kw'ivuriro riri haruguru yacu rikikujwe n'ibiti vyinshi yahagiye atahazi, ariko araja ku hatora, kuko imbere yaryo hari ikigazi kirekire cane, naho woba ukiri kure urakibona.

Abanyeshure biga mw'ishure ry'imyuga bari mw'ishure bicaye ku ntebe, bambaye umwambaro w'ishure usa n'ubururu. Umwe muri bo ku meza hariho ibirato, umukasi n'utundi dukoresho. Uwundi nawe umwigisha wabo ariko amuherereza ibirato mu ntoke, kandi ku meza yiwe hariho n'umwuko.

Abanyeshure bo mwishure ryogucapa bakoresheje amarangi bariko baracapira kumeza iteretseko amarangi yubwoko butandukanye amacupa yamazi imodokari iri hafi yumwigisha ibiti nisakoshi

Abana bari mu bitaro kwa muganga, barimwo n'amaserumu, abaganga bariko barabavura, imiti bayizanye ku kameza kabo, bamwe bambaye ubufukamunwa, umwe muribo yambaye n'isaha ku kuboko.

Abanyeshure biga mw'ishure ry'imyuga bicaye mw'ishure ku ntebe bariko bariga gushona ibirato bambaye ubufukamunwa n'umwambaro bushure busa n'ubururu ise inshinge n'imikasi muntoke.

Ishure ryimyuga rifise imiryango n'amadirisha bisize irangi ryera, abanyeshure bo mwishure ryimyuga bambaye umwambaro usa nubururu bafise ibikoresho mu ntoke bariko bariga icigwa co gusudira.

Abanyeshure bo muri kaminuza bariko bariga; umwigisha ariko arabigisha ariko akoresha imashini nyabwonko n'amasanamu. Agacupa k'amazi gateretse ku meza imbere yabo.